Cal man tye ka nyuto cal pa lutino ma gin gua ka gamo pii latin anyaka acel en otweyo piine inge lela jeriken acel pud tye ingete ocung i ngom latin nyako acel latin nyako acel en tye anyim ento lela ojengo pud opyelo i ngom.

Cal man tye ka nyuto cal pot anywagi, anywagi eni pud tye ipoto dok gitye ka dongo adonga ka ineno kono potgi tye madongo adada dok nenone mit mada

Cal man tye ka nyuto can latin ngat acel ma en tye ki latin matitidi omako latin man enyo latin man tye ma obedo piny en omako gwoke dok koc pi arye tye i nget latin man ki inyime yung kuca kono tye ka nyuto ot me bank ot madit tutwal.

Cal man tye ka nyuto cal yeya ma tye ka wot iwi nam yeya man otingo dano adek gin weng gitye co latin awobi acel med ki lanyodo acel ki dong pa awobi acel madit gin gitye ka tic ki yeya en ma kiyubo ki yeya man ma kiyubo ki bao ni.

Cal man ti ka nyutu cal yeya madongo eni yeya en ma kiyubo ki macin mapadi padi dok yeya man tye i wi pii yeya man tingo jami mapol adida tingo dano tingo jami pa dano tingo mutaka tingo jami madongo bene me ngwec kede i wi pii

Cal man tye ka nyutu cal kic, kic ma gidwong adada dok gin weng tye ma gupye ikabedo acel gin gupye i wi ature gitye ka kwanyo mojgi ki i ature gin ginongo mojgi kono ki kom ature